Ɓingel debbo gasa mako ɗo yasi ɗo walti. O ɗo wati yari ha noppi mako, o ɗo wati sarka ha dande mako. O ɗo vakki boro, o ɗo wati riga baleejum ha ɓandu mako. Nden o ɗo mosi.

Lekki, ɗo rufiti ha leddi, be fandu lekki man ha sera. Lekki ɓe ɗo yara on to goɗɗo nyauɗo, ko to ɓe vindini ɗum ha asibiti dou o soda ɗum. Lekki on, ɗo rufi ha leddi, be fandu man. Lekki man bo ɗum danejum on.

Bikkon ɗo joɗi ha nɗer jangirɗe. Be ɗo mofti bingel gotel ɗebbo ummi ɗari do volɗa be mallumjo. Bikkoi luttibe bo be do lara bingel ɗebbo mai ɗo vola. Be ɗo jogi ɗebte.

kuje defugonyiri, ɓe do yona dum gas kuka be turankore. De do siga dum hadefetendu, ɓe naftira be hendugas, ɓe kunna dum ga ɓe defira nyiri ,ko ɓe dolla ndiyam, ko ɓe defa haako.

Sukaaɓe guda juyi, ɓe ɗo dari, ɓe ɗo ɓorni sarla be riiga jompa, ɓe ɗo waati kifneeje haa hoore maɓɓe, ɓe ɗo waati agoogo be kalagaaje haa junngooji maɓɓe, jey fawne.

Lemu lammuɗum ko be vi’a ɗum "lime" be turankewol. Ɓeɗo wata ɗum ha nder ndiyam sha'i be yara, ko ɓeɗo ta’a ɗum ɓe wata ha nder nyamdu arab'en.

Ɓikkoi ha dou lawol ɓe ɗuɓbe ɓukkoy man, ɓukoi guda ɗiɗi ɗo wati limse irin gotel, limse makaranta, limse jangirde, kanjum ɓe ɗo yona ɗum uniform be turankewol. Luttuɓe bo ɓeɗo ɓorni kare, ɓeɗo wati himar ɓeɗo dilla, ha dou lawol, nda motaji va’etenga je mari kosɗe tati be va’etenga je mari kosde nai ha ɓawo maɓɓe.

Sare be dammugal wore dammugal mai ɗo waɗi tsaatsa ɗo maɓɓi, yasi sare mai ɓe do tanki dum be siminti be leddi bo sedda ha yeso sare man kwanuman ɗo waɗi tsatsa ɓeɗo ɓiɗdi dow kwanu mai be ka’e.

Ɓurgal ɗo wali hadow kwali ɓeɗo naftira be majum ɓe vurwira hako, daga ko nangi ɓoƙko ɓaskoje be hako ɓorwudum gabadaya be man ɓe vurwirta hako.

Lekki je modu'go ɓe do hokka goddo lekki ha sibbiti to o satai gam heba to o yari o sata be do sora dum bo ha kanti sorugo lekki ko kuma dokta do vindina goddo lekki o yaha o'soda nga o moɗa.

Giwa ha ladde ɓe awata ɗum, giwa ɗo manga ɗo mari lu’e guda ɗiɗi, be noppi manga manga, be kosde majum guda nai, ko kala dabbawo pat je woni nder ladde pat hulan giwa gam mauni sosai wawan nauna goɗɗo ko mbara na goɗɗo tan har be kala dabbaji woni nder ladde pat.

Nyamdu marori ha nder fayande manga be lanyirgal ha nder marori man, ɗon bo kusel be tattashe himɓe ɗon nyama marori on to velo nangi ɗum.

koromje je jodugo ɓe ɗo sili ɗum ha daldal himɓe warata joɗa soda ko nyamdu ko jaratedam wata hado tebul mai, be koromje bo a joɗa hado mai a nyama ko a yara ko on vida be jamaje.

Goyva ɓe ɗo yona ɗum guava be turankore, ɗum ɓukkoi leɗɗe on, ɓeɗo heɓa ɗi hacci’e ko ha ladde, ko ha lambu. Ɓe ɗo nyama, ɗo velna hunduko, ɓeɗo naftira be man bo ha waɗugo jarateɗam wato jus.

Abarba guɗa tati. Ɗo jodi ha dau katako. Bedo naftira be abarba ɗo be yara, ko be wadan jarataidan be yara. Dum bukkoi leɗɗeon to goɗɗo do nyama dum dk vo'itina banɗu sosai.

Kanti sorugo kare bukkoi, be cuddaje jei mauɓe. Ɗon kareji bukkoi ɗuɗɗum ɗo ɓili ha dou. Se cuddaje jei mauɓe bo, nda ɗum ɗo ɓili ha yeso. Cuddaje man ɗon kala-kala.

Lawol portinga, lawol man ɓalejum on se gefe man ɗon leddi wala ko ɗume hadow lawol man wala ba’etenga, ɓe ɗo naftira lawol bo ɓe va'aɗum to goɗɗo yiɗi dilla daga wuro fere yahugo wuro fere, ko daga fattude fere yahugo fattude fere.

Ko'e worɓe laɓinga kala kala fere ɓe do labi ɗum sera-sera ɓe do fodi ha nder man fere gasa man ɗo juti ɗo ɓalwi fere bo gasa man ɗo juti amma dow man ɓalwaka.

Ɓikkoy guda jeego ɓe ɗo jooɗi haa leddi, ɓe ɗo jogi ɗereeji ɓe ɗo jannga, ɓe walaa paɗe haa kosɗe maɓɓe, ɓe ɗo jooɗi haa babal may tankiinga be siminti, ɓed ɗo waati limse irin gootel, ɓe ɗo viya ɗum unifom, be turankoore.

Sukaɓe, guda sappo , ɓe goɗɗo goto, ɓeɗo ɓorni limse je fiyoɓe bol Najeriya, ɓe ɗo mofti ha der filin bol on be kosh maɓɓe ɗo dari ɗo wati hinere fesin kap.

Sare boddum be dammugal inde damugal man be turanci be do viya dum get do mari hite gudadidi hayasi mai be jamde ha do sare man jamde man bo be turanci be do viya dum babu wayas gam atanastobe sare man hedi mahol.

Haako haa nder fayannde ɓeɗo defa, bee cooka li jillugo haako man haɗ nder haako may, haako may bee kusel haa nder man, bee nyebbam, ɗe ɗo ɓili ɗum dow kuje defugo gaskuuka ɓe ƴoonata ɗum be turankoore.

Koromje jooɗugo ɗo sili haa sifakaare, Koromje man boɗeeje on, ɓe ɗo naftira bee Koromje ɓe jooɗa haa dow man, to hoɓɓe wari koo kuma to goɗɗo yiɗaa jooɗugo haa leddi jooɗa haa dow man.

Faturu ɗo waali ha dou genee, genemai ɓokko ɓokko. Faturu man ɓandu man danejum be ndiyam leddi leddi ha ɓandu mai. Ɗo ɓamti noppi majum guda ɗiɗi, ɗo dari ɗo mabɓiti gitee guda ɗiɗi ɗo lara.

Himɓeji worɓe ɓeɗo kunni hiite ha leddi, ɓeɗo dari ɓeɗo jogi cabbi, goto ɗo jogi sauru o diwi hadau, ɓedo wati kujejiji basarka ha dandeji maɓɓe.

Ka’e koseje do va'indiri gotel do gotel, gotel do gotel haɓawo wuro, koseje inde mai roks be turanci turankore.

Debbo manga be ɓingel petel odo wati riga danejum be sarla boɗejum oɗo wati jungo mako ha kesi bo oɗo wati pade danejum, denbo ɓingel petel bo ɗo dari oɗo wati riga danejum be paɗe ha kosɗe mako.

Ɓingel debbo oɗo joogi gasa mako oɗo sankiti ɗe hedi ɓawo maako. Oɗo wati halagare ha juungo mako be agogo. Oɗo wati riga petel jungo maako guda ɗiɗi ɗo ɓamti. Ha peɗeliji mako oɗo wati lalle boɗejum.

Laɓol hore boɗɗum ha hore gorko o do jodi ɓe do suddi mo be lepol, ɓe ɗo mabbi yeso mako, ɓe do haski mo be pitilla gasa man ɗo wadi leddi leddi.

Himɓe guda nai ɓeɗo ɓorni kare yare maɓɓe. Roɓe tati be gorko gotel. Gorko man oɗo wati sarka je yare ha daande mako roɓe man bo pat ɓeɗo suddi ko’e maɓɓe.

Lekki moɗeteki ɓeɗo moɗa to goddo yamdai sei o yaha kanti ɓe sorata lekki, o yara ngam o heɓa njamu ɓandu mako, ko to goɗɗo yahi sibiti ɓe ɗo vindina ɗum lekki yaha soda moɗa ngam heɓa njamu mako warta.

Sare boɗɗum yibiiga do mari dammugal ko be yonata ɗum get be turankore boggi hite do sali ha yeso sare man ha yeso sare man don jamɗe be do sili jamɗe man ngam ha babal man on be asbinta leɗɗe je fauna ta sare.

Fewnatenɗu kobo aviyam firig be turankore. Ɗo mari ɗammuɗe guɗa Ɗiɗi. Je ɗau beje les. Be ɗo siga nɗiyam gulɗam ha nɗer mai heba fewa sata warta ba haire ngam himbe yara nana belɗum.

Debbo ɗo jooɗi oɗo waati jungo mako ha dou dango mako, oɗo waɗi lalle ha jungo mako man, nden oɗo waati jawe, ha koli maako bo oɗo waati hala gare.

Mangoro, boɗɗi, lotinga, do joɗi, mangoro bo ɓeɗo nyama ɗum on, ɓikkoi leɗɗe on je ɓe nyamata ɓe nana belɗum.

Ɓikkoy guda ɗiɗi rooɓe, ɓe ɗo ɓorni limse jangirde, ko ɓe ƴonata yunifom be turankewol, gooto nder ɓukkoy may ɗo vaawi ɓinngel peetel, haa ɓaawo maɓɓe ɗon ɓinngel feere gorko o ɗo ɓorni jompa maako, o ɗo dilla kanko fu haa ɓaawo ɓukkoy rooɓe may.

Do dum zane ɓukkoi guda ɗidi goto do jogi deftere janga goto bo odo fija, ɓedo zani be fulawa be bolom bolom ha gefe mabɓe ɓedo zani dum hamahol makaranta je hokkata bukkoi beldum be lara ɓedo zani be defte man.

Kosam ha nder roba, be dakere hander ledda, ɓeɗo jiɓa kosam ɗo be dakkere sai ɓe wata kuje zaki be ɗo vi’a ɗum shuga, be turankore ɓedo yara himbe do yara vela.

Horde, nyeɗurgo nyiri, ko nyeɗurgo hako, ko yarugo gari. Horde man jungo goɗɗo on ɗo jogi ɗum, o ɗo holla horde man. Horde mai jungo maajum juɗɗum, ɗo forti.

Jungo debbo danejum oɗo waati halagare ha gajiyel koli mako. Oɗo waati lalle boɗejum ha dou koli man har memi dou peɗeli maako. Oɗo wallini jungo mai on.

Lekki sattungo jokke, to goɗɗo, ko ɓingel, ko ɗebbo, ko gorko, ko mauɗo, to jokke mum ɗo wati wakkati yari lekki ɗo pat heɓan sembe. Ɓedo ƴona lekki mai vitamin bi.

Sare boɗɗum nanade be hiite guda tati ɗo kunni be ɗiɗii bo do fauni kunnaka, sei babal jonde hayeso sare mai kanju bo ɓalejum.

Nyamdu, awara, be kusel, be citta ha sera ha nder taasau danejum. Ha gefe gotel, ɗon ndiyam ha fanɗu be fandu je yarugo ndiyam man. Ɓe don nyama dum un to goɗɗo ɗo nana velo.

Mayo manga, be gene ha nder man. Mayo ɗo, dabbaji ɗo wara yara ndiyam ha totton. Ko kuma himɓe ɗo wara nyeɗa ndiyam, ko ɓe nasta be vuula, ɓe yiwa. Ko remoɓe wawan wara nyeɗa ndiyam ha totton yarna gese maɓɓe.

Gorko suka oɗo dari o ɗo nyobbi jungo mako gotel jungo gotel bo ɗo yari ya hunduko mako, o ɗo wati riga be salla, salla man petel yottai ha kosɗe ɗo dari ha koppi mako on salla mai.

Defter vindi, be bindirdi ɓeɗon rufidi ha leɗɗi. ɓe ɗo naftira be bindirgol be vinɗa ha nder deftere. goɗɗo yiɗa vinɗan ko mari haje fu ngam hala ta yejjita. ɓe ɗo wawa sonna bukkoi naftira ha jangirɗe ngam be yaa ɓe vinɗa kujeji ko be janginta be ha babal jangirɗe maɓɓe.

Kuje lissafi inde mai kalkuleto ɓe turanci ɓe ɗo naftira ha makarantaji ɓe ha babal kuɗe be ha lumo ɓe waɗa lissafi ko da nangata lissafi cede ko lissafi je mathematics ko kala lissafi patni be man ɓe naftirta ɓe wada lissafi.

Sifakaare be koromje ɗo sili, be hokketendu hendu ko ɓe ƴoonata fanka, ko fan be turankore. Be fewnatendu, ko ɓe ƴoonata eya kondishon, be yite daneejum ɗo kunni.

Junngo guda ɗiɗi, gootel daneejum, go'ootel ɓaleejum, daneejum junngo may, ɗon halagaare haa totton, haa peɗeli maako ɗo waati lalle boɗeejum, junngo ɓaleejum may boo, peɗeeli maako ɗo waati lalle ɓaleejum.

Bikkoi guda tati ha babal jangirde ɗiɗi ɗo wati limse jangirde man ɓe ɗo ƴona ɗum yuniform be turankewal ɓe ɗo mori ɓe ɗo sankiti gasaji maɓɓe goto ɗo wati kare ɓalejum o ɗo sankiti gasa mako o ɗo wati kuje ha dande mako sarka.

Ɗo kuje namugo on. Ɓedo naftira ɓeɗo nama kare leɗɗe irin tumatur, ko a nama kujejiji ayiɗi adefa be man nase to ɓe yari inji. Kuje namugo grandin mashin be turanci.

Debbo danejo, o ɗo maɓɓi gite maako. O ɗo joodi, ɓe ɗo suddi mo be leppol balejum. Gaasa maako ɓaleejum ɗo sankiti, o ɗo waati yeri ha noppi maako, ɓe ɗo fauna mo ha babal lootugo hoore.

Biri manga be petel, dada be ɓingel ɓe ɗo maɓɓi ɗi ngam ta ɗi waɗa fitina, biri ɗo ɗum kuje ladde on amma himɓe ɗo ya nanga ɗum ha ladde wara ɗo fijira be mai ha nder wuro, ngam kuje mai ɗo vowa be himɓe.

Nyibalu va’idiringa guda tati do mari babal yarugo hendu ,ko be yonata windo be turankewol do mari fewnandu sudu guda didi ko be yonat aircondition do mari ledde je vo’itinta babal asbininga hayeso nyibalu man.

Lawol ɗo ve’iti be kolteya, nda ledde polwayaji ɗo dari be boggi hite, to a lari nda ledde bo do vodi hado lawol mai be gene wala kowa hadow lawol mai wala himɓe lawol ontan ɗo ve’iti.

Babal fijirde tamre ɗo mari gene ɓokko ɓokko. Ɓe ɗo nasta babal man be fija tamre, ko ɓikkon ko maube ko robe. Ɗon koromje babal himbe jodata ɗo lara ɓe fiyata tamre mai.

Paɓawal deftere, inde deftere mai hikemtu tich yo yowa rait relijion, ma'ana be fulfulde, ɓe wari ekkutungoma ngoma dinamaje woni daidai, mo vindi deftere man kanko on jamala den m zarabozo.

Kare paune je roɓe, yeri on be sarqa, yeri beɗo wata ha noppi, sarqa ɓe ɗo wata ha daa nde, ngam ɓe faunira be mai ɓe voɗa ɓe nasta himɓe, himɓe laraɓe ɓeɗo voɗi roɓe on naftirta be man.

Kuje namugo ɓe ɗo yona ɗum grindin mashin, ɓe ɗo naftira be man be namira butali, ko marori, ko nyebbe, ngam ɓe naftira ɓe defa, ko be naftira ha dabbaji nyama.

Laaɓi. Ɓeɗo naftira be laaɓi ha defetendu, Ɓe ɗo ta’ira tingeere, ko attaarugu, ko tattashe. Ɓeɗo naftira be laɓi bo ha hirsugo gortooɗe, ko baalii ko colli. Ɓe ɗo naftira laɓii man ha ta’ugo kuje.

Nyamdu kusel be Mase.ɓe ɗon nyama ɗum on to Godɗo ɗo nana Velo heɓa heɓa Sembe be dartiɗe. Godɗo latta ɓandu Mako watai.

Debbo danejo, oɗo turni hoore mako, oɗo Mabɓi gite mako oɗo mosi. Nden oɗo mabɓiti Gasa mako oɗon Mori ɗum ɗo laɓi ɗo voɗi ɗo ɓalwi bo.

Lekki nawugo hore. To a yari lekki ɗo hore ma hoinan accan nawugo, ɓe ɗo sora lekki mai on haa babal sorugo hakanti sorugo lekki inde lekki mai medic five-five.

Sabulu yiwugo ɗon inde mai gotel loks, ɗon fere bo joy, ɗo mari pandu balejum, sabuluji man ɓeɗo jeri ɗi ha babal sorugo, ɓeɗo naftira be sabulu ɓe yiiwa ngam ɓe laaɓa.

Hore gorko laɓi nga gasa mako hedi dou ɗo walti hedi sera bo be ɗo zani ni mo layiji ha gasa man danejo on goɗɗo mai oɗo wati kare danejum.

Ɓiikkon leɗɗe, mangoro, a barba, be ayaba, be baskoje fu ha nder robaji ha luma on, sei debbo ɗo joɗi be ɓingel mako kamɓe on sorata kujejji man.

Ɓingel debbo oɗo turni hore mako gasa maako oɗo haɓɓi, gotel ɗo juti dari oɗo nyobbi jungo mako ha kesi mako oɗo mosa jala.

Sare ɓe dammuɗe guda ɗiɗi, dammuɗe daneji guda ɗiɗi ɓe babal hite ha gefe dammugal man, chaka sare man bo ɗon daɓe ɓe waɗi, ɓeɗo nyona daɓe mai tayils ɓe turan kore.

Jawe watugo ha jungo je fane roɓɓe, roɓɓe ɗo naftira ɓe wata ha jungo maɓɓe nga ɓe fauna be man, ɓe vurta himɓɓe lara ɓe. Ɓe nasta nder jamaje jawe mai ɗum jamɗi on ɓeɗo wata on ha jungo nyamo, ko jungo nano.

Junngo ɗo jogi kuje nyaamugo, kuje nyaamugo man tamre-tamre ɓe ɗo waati ɗum ha nder leeda, ɓe ɗo nyaama ɗum on to goɗɗo ɗo nana veelo, ngam heɓa haara bee njarteeɗam yara.

Turmi je roɓe be ɗo heba turmi ha lumo. Roɓe soɗata ɗum yara ha tela yata'a nyautina be kare je be bornata be yaaɗa bangal ko be yaɗa babal inɗe.

Kuje faune je roɓe yari be sarqa ɗo rufiti, yari man roɓe ɗo wata ha noppi, sharqa bo roɓe man wata ha dande ngam paune be fauna ɓe voda.

Worɓe, ɓe ɗo dari ɓe ɗo sigi binɗirgol bee ɗereeji haa dow babal vindi ɗon koromje haa ɓe dari mai bee booro ɗo sigi haa ɗo korwal mai gorko gooto o ɗo waati agoogo ɓaleejum haa junngo maako ɓe ɗo waati kifneeje bo ɓe pat haa do hoore maɓɓe

Babal sorugo nyiri, nda sorobe nyiri ɓe tati ɓedo joɗi hatto bedot rena warowo soda, goɗɗo goto mo ɗo dari be kare danejum kanko bo kanko on yarowo nyiri to ɓe sodi, nda ɓe ɗo shirii koromje ha babal himɓɓe joɗata to ɓe sodi kuje, ɓe wadina ɓe, ɓe nyama ɓe yara.

Sare, ɗo mari dammugal. Danmugal mai kwano on. Kwano mai Fuɗɗi hiiɗugo. Ɗo hiidi ɗe waɗi tsatsa ha banɗu mai. Be dagali ha nyonɗe sare mai. Beɗo tanki dagalimai be siminti dammugal mai. Bo do mari kwado patlok kenan be turanji. Beɗo naftira kwado mai be mabba dammugal. Wala koowa ha sare.

Ɗebbo dodari o ɗo sora boroji be jawe o ɗo wati jawe man ha jungo mako da korwal bo ɗo joɗi ha gefe mako be boroji je robe naftirta fauna.

Kuje laɓugo ko ɓe yonata dum sumuta be turankore, sumuta be ɗo naftira to ɓe laɓi gasa sei ɓe naftira be majum be lora ɓe laɓita heba babal mai laaɓa mashin.

Himɓe ɗo dari ha babal sudu chede, ɓeɗo jogi boro be ɗerewol oɗo lara, goto bo ɗo jogi bindirgol ɗo turni hore mako oɗo vinda oɗo wati hifnere danejum ha hore mako, nda fewnandu ha der babal mai.

Korowal joɗugo ɗo mari kuje ɓarugo guda ɗiɗi ɓe ɗo yona ɗum pilo be turankore, ɓe ɗo naftira be korwal ngam ɓe joɗa do mai, be wata ha sudu, heɓa to hoɓɓe obe wari joɗa ha dou mai.

Liɗɗi haa nder taaso, be awara be tattashe, ɓe ɗo hauri ɗum haa nder taaso gotel. Nyamdu on belɗum je to a nyaami a nanan haa ɓandu ma, dou a nyaami nyamdu mai. Nyamdu on je fulɓe, be hausa’en.

Nyebbam hunduko, jei rowɓe. Rowɓe ɗo naftira ɓe wuja ha dou hunduko maɓɓe, ngam hunduko maɓɓe ɗigga, vooɗa, tata yora. Rowɓe on naftirta fauna be mai. Ngam faune on ɓe naftirta ɓe nyabbam ɗo.

Kosam ha fayande, ɓe ɗo va'ini ɗum dow hite ɗo dolla, ɗo uufa, ɗo vurtina danejum ha dow man, ɓe ɗo yara kosam be cubbal, ko be dakkere, gam nanugo belɗum, ɓe ɗo heba ɗum bo habandu nagge ko ha mbewa.